Amweni ematenda anooneka muzvibhedhlera anode kuti anoshanda muzvibhedhlera ange akazvidziirira kubve kuhloko koogume kumarenje. Nenyara dzemene dzinge dzakaputirwa kuti zvitenda zviya zvisatapukira kuanthu iwona anenge eishanda muzvibhedhlera.

Kukone kudzivirirwa kwezvirwere zvinoda nharaunda yakabatana, ichiti vanoona nezvezvirwere neanhu achona emunharaunda anofanira kuti ateerere. Apurutane kuti zvinodiwa panapa ngezvekuenda kuchibhedhleya wondoorapwa nekubayirwa.

Kurapwa kweasharukwa akura amweni anenge eihambira kumamhatso kwawo, ndiana mbuya emuzvibhedhleya eirapa antu akadaro achingasahambi zvekukona kodzirapisa emene kuzvibhedhleya.

Ana adoko anosisira kubairwa kudziirira zvirwere zvinobata anaadoko nguva yavo yekuti achingobva kubarwa vobairirwa kuti asabatwa nezvirwere zvona zvevana vadodori zvinouraya vana .

Makurukota anoona ngezveutano anooneka eidhibana panapa neapo eione kubhuya ngendaa yemaringe neutano hwantu. Kuti antu anobetserwa sei kuononekwa nekuvhenekwa pamazvirwere zvakasiyana-siyana.

Zvidhloko zvimweni zvinopfekwa ndiana mbuya muzvibhehleya zvinofana kunge zviripo kuitira kudzivirira kutapurirana kwezvirwere zvimweni zvingangodai zveihamba mumhepo.

Ana adodori anodikanwa kuti aendeswe kuzvibhehleya kuti awane kurapwa nekudziirirwa kuzvirwere zvinouraya ana adodori .Zvirwere izvi zvimweni zvoita ekubakrwa zvimweni zvoita ekudondedzerwa kuana adodori.

Zvirwere zvimweni zvakatekeshera zvinooneke ngeantu ebazi reutano. Kuti izvi mutekeshere vezvinota nemuhambiro unote chirwere chakona. Unode kuti antu adzirirwe kubudikidza ngekudonhedzerwa kana kubairwa ntaraunda dzeshe.

Zvimweni zvezvirwere zvinotapurirwana ngeantu dzinodikanwa kuti anti apfeke zviro zvinodzivirira. Zvakafanana nepaya patakasangana nezibesha mupengo raidikanwa kuti anhu adonhedzerwe amweni eyibairwa nekupfeka zvekudzivirira kutapukira kwezvirwere.

Kukovaniswa kwemvura yakachena nekuvaniswa kwemvura yakachena mumakanyi. Kunobetsera kuderedza kurwara kungaoneka kumatenda akasiyana-siyana muvantu ngekuti vanenge vaona mvura yakachena.

MVURA YAKACHENA KUMUNTU WESHE ANA ECHIKORA ANODA MVURA YAKACHENA MUKUDZIDZA KWAVO FUNDO DZAVO DZINODA KUONEKA NEKUGEZA MAOKO APEDZA KUSHANDISA CHIMBUZI NEKUGEZE MAOKO ASATI ABATA CHEKURYA.

Kubandla rona reantu anoita mushando yezvekurapwa kwematenda eanhu, munooneka mune antu anoshanda mishando yakasiyana siyana. Tinoona amweni ari ekunyora. Tinoona amweni ari ekurapa. Amweni ari ekubayira. Amweni anotoona ngekuongorora matenda achona kuti anombobvira pari. Antuwo akakumana anofanire kushandire pamwepo kuone kuti denda rapera.

Kuwaniswa mikana yemvura yakachena zvinodiwa mumiganga yeshe-yeshe kuti vantu vaone utano hwakanaka hwakahlamburuka kuti ararame zvakanaka hunge ane mvura yakachena mundau.

Kuwaniswa kwemakanyi mvura yakachena, kunodikanwa muutano kuti anthu aone kugara aka hlamburuka, eishandisa kushamba, kushambe nyara dzawo, kugeza mwiri dzawo, kusuke hembe ngemvura iyona inodiwa pautano hweantu.

Mwana weshe anosise kuti abairwe kudzivirira matenda ese anobata ana vadodori, Matenda aya anouraya ana anenge ane mizera yemakore mashanu zvichidzaka, ana anosisirwe kubairwa muzvibhedhleya zveshe.

Mapazi enyika dzimweni anouya kudetsera mumantaraunda, mumakanyi medu kudetsera ana adoko anorwara nekuwapa zvikwanisiro zvinodiwa kuti antu aone achihlamburuka mumakanyi.

Kurarama kwemuntu veshe kunodikanwa kunge aine mvura yakachena panoiona iri pasinde naye pekuti unokona kochera eitwara eipetuka kumhatso kwake nemvura yakachena. Nekuti mvura ndiyo inoshandiswa mazuva eshe emuntu nekurarama kwemuntu kweshe kunodikanwa kunge aine mvura pasinde naye.

Antu eshe pashi reshe vanosisirwa kuona eiona kuwaniswa uzivo panusoro peutano hwawo izvi zvinoitwa ngekufundiswa maringe neutano.

Utano hwakakosha pamuntu weshe ndosakei antu vanoshanda pazvibhedhleya anemushando yakasiyana siyana. Amweni ndoanenge eishanda kurape vantu anorwara, amweni anoshanda kudzidzisa kwemene .

Antu eshe, munyika yeshe anosisoti aone mvura yakachena, panguwa nepandau. Nguwa yeshe-yeshe muntu unenge eishandise mvura kugeze mwiri wake, kushambe nyara nekuoneke itori mvura yekumwa ngekuti mwiri wemuntu inooneke irimvura yega-yega.

Mwana weshe mudodori undikanwa kuti ange ane utano wakanaka eioneka ngevandu vanoshanda munezveutano eita zvekufundiswa ngezvekuchengetedza utano hwake

Kuwaniswa mikana kwaanambuya vanoshande muzvibhedhlera. Anofanire kurambe eiwedzere fundo yavo kuitire kuti zviro zvine chekuita nezvehutano zvinorambe zveingena, zveichinja chinja. Saka anhu iwonawo vanodikanwe kuramba veifunda ngezvemaringe neutano hweantu ngekuti antu ari kuchinja zvirwere zvimweni zveichinjawo.

Kurarama kweutano hwakanaka kunodikanwa kuti antu eshe aoneke eivaniswa kukovaniswe mvura yakachena. Kuti akone kushamba nyara dzavo ngekuti zvirwere zveshe zvinobvire mukubata zviro vantu zvanenge eibata zviro. Zvino antu anosise kuti ashambe nyara dzavo kudzivirira zvirwere zvakataraukana.

Mvura yakachena inodikanwa mundaraunda dzeshe antu eshe kupona kwavo kunoda kuti ange ane panowana mvura yakachena inga yepachibhorani nepachinyuka chakangwarirwa zvekuti chinohamba mvura yakachena.

Vantu veshe ntaraunda dzeshe nenyika dzeshe vanosungirwe kuti vawane mvura yakachena inobve kweinenge yakachengetedzwa yeiiswe mitombo yekuti isaangire kubangire antu zvirwere.

Anoona ngezve utano anoona zvaka sisira kuti antu anorapa kana madhokodheya kana kuti amweni ano detsera aziye nharaunda ku kone kuziye nharaunda zvino gona kudetsera muku rapwa kwe imweni mu kuhlani.

Mishando yemuzvibhedhleya inooneka yakatandaukana nekuti ana mbuya anenge einyora pashi zvimweni zvezvirwere zvinouya nevanthu vakasiyana siyana kuitira kuzodetsera nekuti vanthu vaone kuzodetserwa ngekurapwa mikuhlani inenge yakasiyana siyana.

Ntaraunda dzeshe dzinosisire kunge dziine mvura yakachena inooneke iri pasinde nemisha yeantu antu anosisirwe kuti musha umwe ngaumwe uri muntaraunda uoneke mvura yakachena.

Kuvaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda kunobetsera kuti antu ange ane utano hwakahlamburuka hwakachena. Unoneka antu kuti hutano huite hunge paine mvura yakachena mumiganga nemuntaraunda dzedu dzeshe.

Anthu anorarama nenxondo dzisikanyasi kukweya zvakanaka. Anoda kuti abatwewo zvakanaka, echibatwawo ngenjira inobatwawo amweni anthu nekupuwa zvixoko zvakanaka, nekupuwawo chikafu nefundo. Vanofanirawo kufundiswa.

Kugarisika zvakanaka kunodikanwa pamuntu kuti aone kugara ndxondo dzake dziri mundau yakanaka. Zvinodikanwa izvozvo kuti muntu agare eidakara ndokuti ndxondo dzemene dzinenge dzakaxakazeka.

Movha dzekutwara arwere dzinodikanwa muzvibhehleya kuti dzinge dzeirumba rumba pazi paoneka murwere pazi panoda kutakurwa movha dzona idzodzo dzinoshandiswa kurumba nearwere kuaendese muzvipatara.

Kudzidziswa kwaanamai kuchengetedzwa kwemimba kuzvitakura kubarwa ne kubatwa kwemwana zvakanaka ngenjira kwayo ,kubva pakubatwa kwemimba kubatwa kwemwana nekudziarika kwamai achona.

Muzvibhedhlera, anthu anouya eida kudetserwa ngekurapwa matenda akasiyana-siyana. Anosise kuti adetserwe ngenguwa. Peiita mushandi unoemera kuendesa anthu maringe ngekwa anenge achirwara kana zvaanenge echizwa.

Muzvibhedhleya munooneka makaiswa zvikwangwani, kuratidze antu nekuvangwariridze ngendaa yemikuhlani, inenge iri mumakanyi nemumanharaunda awo ,kuti antu angwarire, azvingwarire.

Chibhedhleya inooneke iri ndau yakachena. Ine nentaraunda yakahlamburuka. Inooneke vantu vanoshandepo mushando yakasiyana siyana. Amweni ngeekutsvaira, amweni anenge eikorobha mukatimo, zvirambe zvakandochena.

Pachibhedhleya chimwe nachimwe, panooneka paine mifanikiso, inokhomba kuti ino kunoitwa nezvei ,neino kunoitwa ngezvei. Kumweni kunenge kweiratidza kunorapirwa anhu, kumweni kunoratidze kunoitwa zvekuhloiwa ngazi.

Kungwarirwa kwezvanenge zvashandiswa muzvipatara zvobaye ngazi dzeantu zvinocheka nemajekiseni emene ane ndau dzaasisirwe kuti dzira asha arashirwe umomo maenenge aiswa.

Anamai anokurudzirwa mumantaraunda kuti arambe eitora ana adodori kuenda nawo kuchibhedhleya anenge eida kudetserwa ngekupuwa fundo dzakanaka dzekuchengeta zvakanaka zvavanorya uye nekuti vana vanoda kubairwa nekudonhedzerwa.

Imweni yemishando yepachibhedhlera kukone kuone kuti ana abarwa ngemuzuwa rakhonaro akangwaririkaere, uye arikukura zvakadini, kuti ainehuremu husikasviki hunodiwa, ana awowo anongwarirwa eiongororwa ndianambuya nanasekuru.

Antu eshe anosisire kuti aende koongororwa kuzvibhedhleya. Kungaa kutemwa ngemusoro, antu echikura, nyama dzawo dzinoita dzeirwadza. Kutemwe ngemisoro, kungaa kupomba kweropa kana kuhamba zvakanaka kwengazi, kunodikanwa kuti antu aende koongororwa kuzvibhedhleya.

Zviro zvine chekuita neutano hweantu zvinosise kufundiswa kuantu mumaganga aanogara kuti aziye kuti zvimweni zvematenda anosangana nawo anokone kudziirirwa nekukone kungwarira anhtu emuntharaunda.

Muzvibhehleya munoongororwe kunobve zvirwere, nekuti kuti vaone kufundisa vamweni ngekuda kwezvirwere zvona zvinenge zvichibata antu, nekushungurudza antu mumanharaunda.

Zvimweni zvezvifundo zvinoti anthu ezveutano anoda kuendese kuantu kufunda ngezvemwoyo wemuntu, kuti mwoyo wemuntu unobetserei uye unochengetedzwa sei mwoyo wemunthu?

Antu anosise kufundiswa maererano nezveutano nekuti angazvichengetedza sei kubva muzvirwere zvakasiyana-siyana, uye kuziya kuti zvirwere zvinoita mutapurirwanei zvinodetsera kuti antu akone kuzvibatsira.

Vana vadodori vamweni vanokona kufundira chidhokodheya vanopuwa muntu muzvinafundo unovafundisa, kuti vakone kuita mushando uowana zvakahlamburuka veifundiswa kusvikira vakukona kudziemera kukonawo kushanda mushando weudhokodheya.

Kungwarirwe zvakanaka kwemitombo nemushandisirwe wayo kunodikanwa kufundiswa kumanharaunda kuti anhu aziye kuchengetedzwa kwemitombo uyezve mushandisirwo womitombo kuti asazoshaishe mushandisirwo wakhona.

Amene antu anoshanda munebazi rezveutano anooneke ari ekuongorora zvirwere nekuongorora murapirwe nemushandire unekuite mitombo neamweni mapiritsi echiwongorora kuburikidze ngekuona nekuongorora zvindu zvakona zvechishandiswa nekuti andu anenge ebutora zvakadini mitombo

Badhla reutano rinounganidze makurukota, akafundire mushando wekukone kuendese mashoko kuantu, kubudikidze ngekufundisa maringe nezvematenda akazara muntaraunda.

Imweni yemitemo yezve hutano inenge yeiswa kuti itedzere zvinenge zvirwere zvinenge zvabuda panguwa yakona tikatarisa panguwa iyana yezibesha mupengo antu aisungirwa kuti amweni oema iyo asaungana nekuvhare miro dzawo.

Mushando wekuite dhokodheya unooneke uri mushando wekushanda neantu ,akapamphaukana, adoko neakuru. Muntu unoite dhokodheya unofane kunge ari muntu, akasunturika unokone kushanda neantu eshe.

Anhu mumakanyi anofanira kufundiswa maererano ngebonde rakangwariririka nekuti anhu asatapurirana zvirwere mumakanyi.

Andu mumiganga anosisirwe kuti apuwe fundo yekurera ana nekukone kuchengetedza utano wekuitira kurera kweana andu asayita gore mwana gore mwana anosisonge akafundiswa munakiro wazvo nemushatiro wazvo.

Kugadzirwa kwemitombo yechingezi kunotora nguwa yakareba veigadzira. Vona ana muzvinafundo vakafunda maningi, vakazvifundira zvona zvekugadzirwa kwemitombo.

Muzvibhedhlera munosisirwe kuone hope dzakasunturika dzaana mbuya vanoashira varwere veiatambira ngenjira yekuda kuadetsera pakurwara kwawo, kuadetsera ngendaa yekufambiswa kwemashoko vasati vatorapiwa kwacho.

Muzvibhedhleya munodikanwa kuti munge muine antu anoshandemwo, asaunganidze antu. Antu anodiwe kuti atogumepo odetserwa ngenguva ngendau, veindeswe kune mapoka-mapoka akasiyana zvichienderana nekuti unozwei.

Mitemo yemuchibhedhlera yekuti vantu vanoemera muraini wekuti vawane kudetserwa ndidhokodheya ngekuuya kwake vamweni veyitanga ngevakazvitakura nemimba vana mbuya vakura anasekuru, neana vadoko kunodetsera pakurongeka kwemuchipatara nekudetsera mishando kuti vaone kushaa.

Chibhehleya indawu inofanire kugara yakachena, yakahlamburuka nguva dzeshe kuitire kuti vantu vasabatwe ngezvirwere varimwo muchibhehleyamwo. Munosise kunge mwakachena nguva nenguva mweioneke kuti mwakajeka.

Zvibhedhleya zvikuru zvinobatawo nharaunda yakati kurei zvichienderana nekuti zvirikubata antu ari. Ngekuti zvinotora zvei zveikuturirwe kubve kuzvibhedhleya zvideko.

Dzimweni dzendau dzepachibhedhlera dzinoshandiswe kuongororwe kweropa kwezvirwere zvakasiyana -siyana zvi oshandiswa mishonga yakasiyana nemitombo yechindau imwe inoongirirora ropa neanhu nekuona kuti vanhu vanezvirwere zvakadini siyana -siyana mundharaunda.

Mapato amweni emachechi, anooneka eyidetserawo antu ngekuaka kwezvibhedhleya zvinodetsera antu mukurapwa kwawo, nekudetserawo kurapwa kwezvirwere mumakanyi.

Antu anosungirwe kuti andoongororwe ngazi yawo kuonekwe kuti aina zvirwere ere nguwa dzakapambaukana, antu anenge eitarisirwe kuoongororwe ropa kuti kana riine zvirwere zvinotarisire kurapwa ngenguwa inoenderana chisati chaga.

Ndau dzepanorapirwa antu dzinombopotavo nguva imweni dzeiunganidza antu kuape fundiso maererano nemurapirwe unoitwe antu, nemushandire unoitwe muzvibhedhleya.

Ashandi emuzvibhedhleya anoonekwa akadxoka hembe dzekuzvidziirira kuti paanosangana neantu ane mukhuhlani asabatikirwa nemukhuhlani inenge yauya neantu akapampaukana.

Ndau dzezvibhedhleya dzinoneka dziri ndau dzakachena. Antu anosisoti abveyo kwaanenge abva nemagwada avo osvika obvisa osvika mumutombo, ozopinda muchibhedhleya asisina zvivi zvekushanda anonga abva.

Kutengeswa kwemitombo yakasiyana-siyana kunoenderana nekuti imweni inoda wakanyorerwa ndidhokodheya. Imweni mitombo inoonekwa yeingotengwa ngekuerenga kuti uyu ngewezvisasa, uyu ngewemundani, uyu ngewechikosoro, asi imweni yakona inotoda wanyorerwa ndidhokodheya.

Chibhedhleya indau inosiso kugara yakachena nguva dzeshe nekuti inouye yeihambirwe ngeantu amweni anorwara, pekushambire nyara panofanira pandoripo nguva dzeshe.

Kurapwa kwenyama dzemukati kunokombe kuti muntu warwara unode kuvhiiwa ndiana dhokodheya unodaidzirwe hama dzake dzepadhuze ndidzo dzinouya dzonyora nekureketa kuti ,"Uyu munhu wedu vhiyai henyu."

Kune njira dzaka pamphaukana, dzekubata ndidzona denda, dzinosanganisira kuvheneka parakabva pemene pashi paro risati rarapwa. Ngekuti munthu uyu waane nguwa yakadini eipona nedenda. Ndidzo njira dzakapamphaukana dzinoningiswa pakurapiwa kwedenda.

Vanthu vanobatwe ngechirwe rekuome mitezo, uoma mutezo vanodetsereka kuchipatara. Nge anambuya vakazvidzidzira izvizvo zveekuti vanobata mutezo vachiita ma esesaize mukuoma mutezo kwevantu nezvirwere zvona vanodetserwa nana mbuya kuzvibhelera.

CHIRWERE CHEMADZISO CHINONZI TSANGA YEMUDZISO CHINOBATA CHERO muzera AZVINA KUTI MUNTU MUKURU KANA KUTI MWANA MUDOKO CHINODA KUTI MUNTU AONA Kuti TSANGA YAMUBATA AONE KUMHANYA KUCHIPATARA

Asharuka anoda kubatwa ngenzira dzakanaka, dzakahlamburika dzinoratidza kuti vari kudetserwa muzvibhehlera. Muzvibhehlera munoda kuona kuti anamukoti vari kushanda zvakanaka ere, veibatikira asharuka.

Madziso e antu anoda kuti arambe eyi ongororwa kuti ana chino abata ere zvaka sanganisira ne tsanga ku tsvuka kwe madziso tinodawo kuti anhu arambe eyi enda ku zvibhedhleya eindo ongororwa madziso awo asati ashatirwa.

Kuongororwa kwengazi muzvibhedhlera kunodetsera kuti zvirwere zvioneke kuti chiri mungazi here kana kuti chinobvira pari. Saka ropa rinoda kuongororwa ndiana mazvikokota akafundira zvona zvekuongorore ngazi.

Kuvhenekwa ndiana mbuya pazvirwere zvakadai ndiana BP zvinode kuona kuti zvinoambira pari nekuti rinombotangire pari. Zvinodiwa izvozvo kuti munhu arambe eienda kuchibhedhlera eioneka, eivhenekwa.

Umweni wemurapirwe wemadenda ari muvantu, ngewekuti madhogodheya anotora ngazi, oongorora kuti chirikurwadza muntu chiri mukati make memakodo ere kana kuti mumwiri make.

Imweni yemichini yechimanje-manje inoshandiswa yechiyungu, inoshandiswa kuongorora murwere unenge akaradzikwa muchibhedhleya, unenge weyiona kuhamba kwengazi yakwe, nokuti mwoyo uchirikupomba ere zvakanaka pamuntu uri kurwara, nokuona kuti uri kupona zvakadini.

Kurwadziva kwemumakodo kunosise kuti kuongorore kuti kunenge kwakatangire pari. Ngekuti zvimweni mvura iyana yemumakodo inoona panobatanidzana makodo inokona kunge yapera. Zvinodikanwa kuti zviongororwe ngemishina kuona kuti chiini chirikurwadzise makodo.

Kuongororwa kwenyama dzemukati dzemuntu kuonekwa kuti zvichiri kuhamba zvakanaka here ngazi zveshe makodo nedzimweni dzendengo zviri mundani mukati memuntu.

Zvimweni zvezvinorwadza antu anenge eirwadziwa ngemikuhlani yakatandaukana, zvinenge zviri mumakodo awo zvinenge zveida kurapwa kuzvibhedhleya mumakodo.

Imweni yemitombo inooneke yeirapa kurwadziwa kenyama nemakodo dzemukati. Antu anooneka eizodzera, mutombo wekuzodzera kuti urape marwadzo anenge ari mukati, munyama dzemukati.

Antu anoshande munenge muchihloyiwa antu nokuvhiyiwe antu anosisonge akapfeka zvidxoko zvinovadzivirira kuti asatapurira kuzvirwere kubva kumaronda anenge achekwa neantu anenge eivhiyiwa.

Antu anosise kuramba eyiende kowongororwa kuti nyama dzavo dzirikuhamba zvakanaka here ,izvi zvinoitwa ngemadhokodheya muzvipatara eyihloya mukati memuntu kuti moyo unopomba zvakanaka here ,ngekuti ngazi rirkuhamba.

Muntu eyikura nyama dzake dzinoitawo dzeyiremba nekurwadza nemakodo anenge otanga kutapira tapira eyirwadza zvakasisira kuti muntu achikura arambe eyiiende kuchibhedhlera kuti panapa neapo unenge eyienda koongororwa mumwiri mwake.

Muchibhehlera munooneka anhu anonga eida kuvhiiwa anotanga ahloyiwa anovhiya akona anenge eidetserana ari madhokodheya akasiyanasiyana umweni unoemera kuashidza umweni ndiye unonga eicheka asi munodikanwa chiedza chakakwanirana kuti vaone kuona mushando wavanenge vachiita.

Michina iyi yechingezi inoshandiswa pakuongororwa kweropa, kushanda pakutsvaka mitombo inoshandiswa nekutsvakana nezvirwere zvakasiyanasiyana zviri mumwiri dzeantu, inodetsera maningi mundau yechibhehleya.

Kuchengetedzwa kwezvinyorwa, zviri maringe ne zvirwere zvakatikomberedza mumantharaunda, mumakanyi. Zvinodetsera kutsvaka panotangira dambudziko kana kuti musoro, hlongora yakhona yechiri kutemesa musoro. Zvinoburikidza ngekuchengetedzwa kwezvinyorwa.

Kuongororwa kweropa, mvura dzinobuda mumwiri kana mabesha mundau dzinoongorora dzinoratidze kuti vaone chirwere chiri mukati mwemwiri wemuntu vasati vatanga kumurapa. Kuongororwa ikwokwo kunoitwa ngavana mazvikokota.

Muzvibhedhlera mweshe mweshe mune kunoendeswe koongororwe ngazi yeanthu, mabesha, mvura dzemumuiri meanthu kuona zvirwere zvakapamhaukana zvinobata anhu kuti madhokodheya aone kufunda ngezvazvo kuti zvinobata anhu ngenjira iri.

Mitombo imweni inode kungwarirwa pakanaka yeingwaririrwe pekuti isasangana nezvimweni zviro ngekuti inorye zvimweni yeiyse zvimweni kana kukuwadze zvimweni Yona iyoyo inode kuti ingwarirwe iri mumabhotoro mweyakasungwa yovhurwa ngevakarongedzwa vanofanira kuibata vechikone kuishandisa zvakanaka.

Kubatwa kwepamuiri kwemadzimai kwakukombidzwa ngemishini yemangezi echi zvino zvino .Unoone pakaite mitaro miiri zvinokombidze kuti mimbayo yakabata.

Michina yechizvino-zvino yechingezi inobetsera pakurapwa kweantu muzvibhedhlera. Ngekuti inoongorore munenge meihamba ngazi yemuntu. Ngekuti muntu unoita mufemerei nekuti chirwere chakona chiita kupararira ngejira ipi.

Kurapwa kweimweni mikuhlani kunooneka kweienderana ngekuningirwa kwengazi yemuntu kuti ngazi yakona yakanaka ere uye haina utachiwana ere nekuti ngazi yakona ndoinogone kubhuya chirwere chiri mumuntu.

Imweni yemichina yemuzvibhedhleya inode kushandirwa neanhu

Ngazi inopuwe kuzvibhedhleya, kundau yekuti inoongororwe ngazi kuti munooneke mungazi munomu, muine zvirwere zvinotapurirwana zvakasiyana-siyana, zveide kuongororwa kwezvinotangira, nekuti madhokodheya anokone kuzvirapa sei zvirwere zvona.

Mitombo inoshandiswa nekuongorora mikuhlani muzvibhedhlera inooneka yeidomwa nemazina akona zvinozokanwa nevanoshanda muzvibhedhlera.

Kupa ngazi kuzvibhehehleya kweantu. Antu anenge akagwinya anosisirwe kurudzirwa kuti agare eichiite chirongwa chekupe ropa kuzvibhehleya ngekuti ropa rineri rinozodetsera amweni anenge arwara neanenge apinda mumatsaona.

Antu emuzvibhedhlera anoshande kubazi rinoongororwe zvirwere nekuongororwa kwengazi, iwawawo anoona kuhamba nekutekeshera nezvirwere nekuona kuti zvingadzivirirwa seyi zvirwere zvakasiyana-siyana.

Mumweni mwemunoongororwa zvinobuda mumwiri dzeanhu ngazi yeantu, mabesha nekuona zvimweni zvirwere nekuti zvinokonzerwa neyi zvinooneka muzvibhehleya vaine ndau yawo yavanoshandira.

Dzidziso dza anamai mukurerwa kweana, kuchengetedzwa kwawo kubva mukubarwa kwemwana, kukura kwake, kuyamwiswa nekuchengetedzwa kwemwana chikhafu cheanopuwa cheanorya chinoaka mwiri. Zvinodiwa kuti vana vadzidziswe, madzimai adzidziswe, ndombi dzeshe dzichiri kukura dzidzidziswe. Ngekurerwa zvakanaka kweana adoodori.

Vandu vanenge vane murenje isingahambi zvakanaka vanopuwa zvinodetseredza kuti vakone kuhamba ndizvo kuzvibhehlera vamwe vanopuwa matanda ekuhamba ndiwo vamweni vopuwa murenje ekuwedzerera.

MWANA MUDODORI UCHA NGOBVA KUBARWA UNODA KUBATWA NDIANA MBUYA NYAMUKUTA AKAFUNDIRE MUSHANDO WAWO. ANOZIYA KUBATWA KWEANA KUTI ANOGEZESWA NENJIRA IRI, NEKUBATWA KWAWO, KUPFEKEDZWA, NGEKUTI NDIPO PANOTANGIRA MWANA.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ndianambuya muzvibhedhlera zvinenge zvine marenje ekuti zvikone kuhamba zveibva pandau imweni kuendese mitombo pandau imweni zvakasundurika zvisingavhiringidzirwi

Zvimweni zvezvimovha zvinodetsera antu akaome mitezoka kuti zvigono vinogona kuchinjwa zveiita kuti vakone kuata, kana kusimuka kana kuzvihambira zvatoshandisa makombiyuta veingopfanya.

KUONGORORWA KWEROPA NDIANA MAZVIKOKOTA ANAMUZVINAFUNDO WAKADZIDZIRE KUONE NGAZI DZEANHU KUTI MUNECHIINYI CHINODETSERE MUKURAPWA KWEANTHU.

Imweni yemichina inoshandiswa ngaana dhokodheya muzvibhedhlera, inogone kuongorore mukati mwemunthu, kumathumbu kwemunthu inopinda umwomwo yoningisa yeivheneka nekuhloya kuti toona pari pane chirwere, denda riri kubvapari voone kurirapa veishandisa imweni yemichina yechingezi kuone mumathumbu mwemunthu.

Michina inoshandiswa muzvibhehleya yakagwinya yaamho ngekuti inoshandiswa ngearwere akasiyana siyana asi yeishandiswa ngemadhokodheya akafundire mishando wawo wanoshanda. Saka michinayo yakakosha maningi yaamho.

Michini yechingezi yakatanhaukana inoshandiswe mukurapa kwezvirwere zvakasiyana siyana zvinowanike zvinosangasira zveana adodori, zvemadzimai, zvaana baba, zveakwegura, zveakura, anorwara ngekuome mitezo, anorwara ngezvimweniwo.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ngeveutano ngezvinohloya ndaraunda zvakaita kungatei zvindege zveitenderera kuhloya nharaunda kuona kuti chiinyi?, mugarire wakaita antu ndiwona ere?,aukonzeri zvirwere ere?, nekuti chiinyi chirikubange kukonzera kwezvirwere nekuwanda kwezvirwere mumuganga.

Zviro zvinoshandiswa ndiana dhokodheya pakuhloya nekuvhiyiwa kwemuntu. Muntu unovhiiwa kuti vaone kuti mukati make hamuna zvoshata ere, vamweni vanovhiya vakadzi vane mimba kuti mwana aone kubuda kutinjira isizi kugadzirwa zvakanaka.

Michina nezvihlayo zvechingezi yechizvino zvino zvinoshandiswe ngeana dhogodheya kushandise kuongorora mazino. Mumirire wakaita muntu nemukati mwake, eiongorore kuone poshata, panode kugadziriswa.

Zvimweni zvezvinoshandiswa pakurapa kweana adoodori ngezvekubata ndxondo dzawo kuti abatwe pane chinoanakira kuzoona kuti abate pane chiri kudzimba chakona.

Zvimweni zvezvinoshandiswa muzvibhedhlera kuvhare maronda emundani antu anenge avhuyiwa, unokona kushandisirwa zvekuvhara ndizvona kuti ngazi isajuja maningi.

Michini yechizvinozvino inoshandiswa muzvibhedhlera yakanakira pakuti inodetsera vanorwara veshe, nekuvaonesa zvevanoda kuona apapo-apapo yechiratidza panorwadza pemene.

Zvimweni zvezviro zvinoshandiswa mukurapa anthu ngemadhokodheya nana mukoti, ndizvo zvinoshandiswa izvozvo muzvibhedhlera. Kudai ngekuona kureba kwemunthu kana uremu hwake. Zvinodiwa izvozvo vanthu vasati vatange kurape munthu.

Mikuhlani yakadai ngegomarara zvinogona kutorapika chete kana munhu akakasika kuti kuende kuchibhedhleya azwa kuti mwiri yake aiti zvakanaka.

Mumweni mwemunongwaririrwa mutombo muchibhedhlera. Munodikana kuti mune mweitonthorera. Saka munooneka munge muine kakutonthorera kuti mungwarire mitombo inobekwemwo.

Imweni yezvihlayo zvemuchibhedhlera inodetsera kuti madhokodheya anosimudze munthu kuti aende panoenderana nepekuti anode kumurapira ahanira zvakafanana nemadhokodheya emazino

Zvimweni zvezvinoshandiswa muzvibhedhlera ndeana dhokodheya zviro zvekuti ona akafundire mishando yawo anozvishandisa zvekubaira ndizvona anhu, kushandise kurapa mitezo yakasiyana siyana yeanorapa.

Zvimweni zvezvinoshandiswa muzvibhedhleya kuvhiya anhu anenge eirwara zvakapambaukana, zvinoshandiswa ngemadhogodheya kuvhiya, nguwa yekuti munhu unoda kuvhiyiwa iyani.

Zvimweni zvezvinoshandiswe pakurapa zvinenge zveide kuiswe munodziya kuti zvisabatire tsvina nekuraye zvimweni zviutachiona zvinobhururuka nezvimweni. Saka zvinoda munodziya.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ngemadhokodheya pakuvhiiwa kwemunthu unenge avhenekwa, ooneke ane chirwere chiri mundani, zvinodikanwa kuti zvichengetedzwe ,pandau, yakaringana, zvisikaiti kuti zvione kuite ngura.

Madhokodheya ane michhini yeanoshandisa pakuhloya anthu, kuone kuhamba zvakanaka kwengazi, yemunyu kupomba zvakanaka kwemwoyo wemunthu nemufemere wemunthu wemene usikarwari neunorwara vanokona kuuona kubudikidze ngezvimwenizve zvaanoshandisa.

Imweni yemitombo inodetsera muntu yeiburikidza ngekupiwa chimuchini chinobetsera muntu kufema umweni anenge eyirwara ngechirwere chekukorere kufema anogona kubetserwa nezviro zvinopiwa kuchibhedhleya zvinongoti akati pfanyire otozwa zviri nani

Imweni yemichina yechingezi inoshandiswa muzvibhedhleya inodikana kuoneke iine mavhiri, kuti ikone kuhamba kubva pandau imwe yeienda pandau imweni yeishandiswe ngemadhokodheya.

Zvimweni zvezviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvakadai ngezvinovhiya antu zvinosisa kunge zveiswa pandau dzakaoma dzisina mvura kuti zvisaita ngura pamwnei zvinozokonzera amweni matambudziko zvinoda kungwarirwa pakanaka.

Imweni yemichini yemizvibhedhleya inoshandiswa pakuhloya antu inotobudisa apapo zvainenge yaona mumwiri wemuntu yotobhiire dhokoteya kuti chakati ndicho chinode kudetserwa.

Zvimweni zvezviro zvinosisonge zviripo pachibhedhleya, ngechinokona kukeresa a mwana uchangobva kubarwa. Zvirozvo zvinodikanwa kuone kuti mwana wabarwa akagwinya ere, aine huremu hwakadini.

Imweni yemichini yakuwoneka inodetsera antu anenge akakuwara kuti mirenje yawo idzokedzane pandawo, makodo anenge akakuwara kuti awane kupetuke pandawo.

Zvimweni zvezviro zvinoshandiswa muzvibhedhleya Ngepekuturika zvinobairirwa antu nepekuise mweya nepamweni pekuwata panoatwa ngemuntu nemubhedha nezvinotwara mapirizi nemushonga yeunenge akaradzikwa muchibhedhleya.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ngemadhokodheya veihloya arwere avo zvinodikanwa kuti aonekwe anazvo nguwa dzeshe dzeshe pavanohamba veihloya varwere muzvibheddhleya.

Zvimweni zvezvinoshandiswa muzvibhehleya zvinodikanwa kuti zvinge zviine mavhiri ekuti zvinokona kutenderera kubva pandau inei zveienda pandau imweni, kubva pane murwere wakaata apa zveiendese pamurwere umweni kuitira kuti kuhamba kwakona kuve nyore.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera yakapambaukana inosungirwe kunge iyine vanoishandisa vakadayi ngemadhokodheya vakafundira mushando yekushandisa michiniyo yavanoshandisa kuhloya ndiyona varwere muzvipatara.

Zvimweni zvezvinoshandiswa zvakadai ngezvigero pakuvhiya antu zvinodikanwa kuti zvigare zvineMutombo inoite kuti zvisaite ngura kana kuti zvisaoneka zveiora kana kubatira zve humbutu hunozokonzere zvirwere.

Zvimweni zvezvinoshandiswa muzvibhedhlera kuona zvinenge zvimunzee nwemuntu kuti muntuwo mune matsvina munzee memuntu kana kuti mwaita maronda munezvimweni zvinoshandiswa kuonemwo munzee nemadhokodheya .

Michina imweni inoshandiswa kuzvibhedhlera inoda kutengwa ngemare yakawanda kakurutu ngekuti imweni yakhona inobve kubanze kwenyika imweni yakhona inoshandiswa kuongorora mukati memuntu mumathumbu memene memuntu.

Kubetsera kunotanga kupuwe muntu asati arumbiswe kuchibhedhleya. Kunodikanwa kuti antu afunde ngezvazvo. Unokona kuona kuti muntu wafenda ungatanga kubetserwa ngei asati arumbiswa kuchibhedhlera.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ngemadhokodheya zvinodikana kuoneka nguwa dzeshe zvingori pevari pamadhokodheya zvevanoshandisa kuhloya veiningirwe kuti vantu vanorwara ngei.

Imweni yemichina yemuzvibhedhlera inoshandisirwe anamai achangobve kubatsirwa, atikangati angozva anenge abatsirwa ngeana avo. Kufundiswe ngemuchengeterwo nekuchengetedzwa kweana acho achangobve kudetserwa.

Kumwiwa kwemitombo kuburikidza ngemikhuhlani, kunode kuti muntu atedzere zvinenge zvakanyorwapo pamishonga yacho.

Mutombo wemundani waana adodori unode kuti anamai akhona atange ambohloya kuona kuti mutombo unowu unoita ere kupe ndumurwa uyezve kuti unoshande zvona izvozvo ere muntu asangopa asizi kufunda magama akanyorwepo.

Mitombo yaana adoodori, inoda kuti ingwaririra yekupuwa ngemuntu wechisharuka unenge uipa ayerenga zvinodiwopo pamabhotoro akona, nekuti mwana unomwiswa ngeunenge akadii ,neunozwei. Zvinode kuchengetedzwa ngemuntu wechisharuka.

Imweni yemutombo inooneka kunotengeswa mitombo, inooneka iri mitombo yekuzodzera paite chironda , pari kurwadza pakona anhu anoite yekudzodzera kudai ndiyo inoshandiswa .

Mitombo yechingezi inoda kuchengetedzwa mundau dzakanaka, dzakaoma, dzisina mvura, dzisingachayi zuwa nekuti ine mushandisirwe wawo usingadi kuti mutombo iyonayo isangane nepanemvura kana zuwa.

Kune imweni mitombo inoonekwa inotorwa iri mumapirizi kuti ione kudetsera kuwanda kwengazi nekupomba kwemwoyo .Mitombo iyoyo inoonekwa pakapamphaukana yeidetsera izvozvo zvekupomba kwemoyo nekuhamba kwengazi mumwiri mwemundu.

Mitombo yechingezi inotozikanwa ngechipimo kuti iyi inoenderana nemarwadzo akadini uye yakanyorwa kuti iyi ngewe mangwanani, masikati nemadekoni wechitora chipimo chakaenderana chinoringarirana neurwere huripo.

Mitombo yeshe inotengwa inouya ine chipimo chakasisirwa kunge chechipimimwa ndicho kumwiwa. Zvichienderana zve ngemakore emunthu wakhona urikurwara, asi chipimo chinenge chitorimwo chekupima ndichona mutombo unosisirwa kumwiwa ngemunthu.

Imweni yemitombo yechingezi inogadzirwa, inogadzirirwe mundani nematumbu eantu kuone kuti mundani munogaiwa chikafu chahamba zvakanaka ere, nemumatumbu chione kuhamba zvakanaka kuti chidzake kune mitombo inoshande izvozvo.

Mitombo imweni inotengeswe munotengeswe mishonga kunyangwe umweni asizi kuinyorerwa ndidhogodheya nekuti imweni yakona inenge yakatonyorwa kuti uyu ngewe chikosoro, uyu ngewe mundani, zvimweni zvinobetsera zvisina kunyorerwa ndidhogodheya.

Mitombo imweni inodetsera ukabatwa ngechikosoro; ngebesha, amweni aakuishandisa ngenjira isiyopi. Asi yona inonga yakabhuiwa, kuti inoda kushandiswe chiinyi nechiinyi ndiana Dhokodheya. Amweni oishandise kuite mitombo isina kuringana, zvinozoshaishe nxondo dzawo.

Nguva yatakasangana nechimukuhlani nebesha mupengo rakarura nyika dzeshe, anhu akaoneka eiponeswe ngekukona kudhloke mamasiki zvakanaka. Kukone kuti nguva yeshe yeshe nekugezwa kwenyara kuzvishambidzira. Asi chikurutu chakakadetsera, kukone kuvhare muromo.

MISHONGA YECHIZVINO-ZVINO YECHINGEZI YAKANAKIRE PAKUTI YAKABAAYANYORWA KUTI MUNTU UNOFANIRE KUTORA MISHONGA KANA KUTI MITOMBO WAKAWANDA ZVAKADINI NGEMANGWANANI ,MASIKATI NEMADEKONI.

Mitombo yechingezi imweni ngeyekudzorera, yekudzorera pane marwadzo, yekudzorera pane zvironda, yekudzorera panobuda mapundu, yekudzorera pamweni pekuti panenge peitsemukira. Iyoyo inoshanda kudzorera wotodzorera panenge peirwadza pakhona, wotoona zvinenge zvoita zvakanaka.

MITOMBO YAKAONGORORWA NDIANA CHIREMBA, ATINGATI MAPHIRIZI, INOBETSERA VANTU NGENJIRA DZAKASIYANA-SIYANA. NGENJIRA DZATINGATI VAMWENI VANOPORA VACHISHANDISIRWA MISHONGA IYOYO.

Mitombo inoshandiswa nana dhokodheya muzvibhedhlera, inoonekwa ichiuya iri muzvigaba zvakasiyana siyana zvakapambaukana zvichienderana nekugwinya kwemushonga wacho. Tinoona kuti imweni mitombo ndeyekubaira, saka inochengetedzwawo pakagwinya nekuti inenge yakakura.

Mitombo yechingezi inouya yakachengetedzwa, yakagadzirwa yakaiswe muzvimabhakiti zvekuti inongwarirwa kuti isabatana nemvura kana zuva kana kushaishike mukuchengeteka kwayo.

Pane mitombo imweni yakagadzirirwa kunyaradza marwadzo apapo-apapo. Mitombo iyoyo inoshandiswa kana muntu azwa marwadzo achitonyaradzwa apapo marwadzo ngenguva iyoyo, ngenguva doodori.

Mitombo yetinoona muzvibhehlera inenge yeishandiswa nezvinoshandiswa kurape maronda, kuvhare maronda inochengetedzwe pakanaka pakaoma.

Mitombo kuchengetedzwa kwayo yemumabhodhoro akavharika echiiswa pandau dzakanaka, dzisingapishi dzinotonthorera. Kuitira kuti dzisashaishika, mukuchengetedzwa kwadzo. Tinoona pabhothoro rinochengeta mishonga, mitombo yedu zvakanaka.

Kune mitombo imweni inoshandiswa mukuchengetedzwa kwemadziso. Madziso anooneka kuti anogona akurwadza nguva imweni asi ngekuti madziso anooneka ane mitombo yekudondedzerwa wodondedzerwa mumadziso kuti madziso aone zvakanaka anoona mphute asikaoni zvakanaka.

Mitombo yechingezi, inouya yakatonyorwa. Yeirekete kuti uyu mushonga uyu unorapa chirwere chakati. Unomwiwa nguwa yakati nekuti inotorwa ngeanthu ane makore ari pakati pegumi nemairi zvechienda zvakadaro, kana uriwo wevana unojekesa kuti uyu mushonga wevana, mushonga unomwiwa, kana kuti ...

Vana vadodori varipashi pemakore mashanu vanofanira kuhinwa mitombo inovarapa.

Imweni yemitombo inogadzirwa kuti ishandiswe muzvibhedhleya yekubatsiridza mukugadzirwa kwemishonga kana kubatsirwa kwearwere kuti aone kurapiwa zvakanaka, zvakahlamburuka muzvipatara.

Mitombo imweni yechikosoro inorape kukosora muantu; kubvise besha rinenge rakaungana mumaphaphu eanhu, ndiyo inoshandiswe kuti anhu aone kurapika pabesha, asi amweni aakutoimwa kuite mishonga yekunyaradze marwadzo kana kuti asafunga, zvokuwadze ndxondo dzawo.

Masare anobhuyiwa ayana masare anochekwa ngeamweni anenge eishandise mitombo yechiNdau anaoozve mutombo wechingezi waanoshandiswa, unodzodzerwa pamasare ayani wotoona masare otooma, ngemushonga wechingezi, utoriyozve wemasari, usiri wedu wechiNdau watajaira uyu wìekuti anochekwa.

Mutombo umwe naumwe unooneka pachibhedhlera, neimweni inotengeswa inenge yakatonyorwa kuti yona iyi inoshanda pakati inoshandiswa zvakati nezviri mukati makona, zvaigadzira mishonga iyona zvinenge zvakanyorwa pamabhodhleya akona.

Mitombo imweni inoshandiswa kupfapfaidzira ntaraunda inenge ichishandira muntu kuti usaoneka iwana utachiwana unogona kukonzera zvirwere kumuntu inopfapfaidzira muntaraunda mwemuntu mwaanenge eishandira .

Chimweni chekurya chinenge chapinda mundani, chinoda kudetserwa ngemitombo yechirungu ,imweni inodetsera kugayiwa kwechekurya mumundani memundu.

Mapirizi anoshandiswe kurapa mukuhlani yakasiyana siyana anooneke echiuya ngendau akatonyorwe kuti aya ane huwandu nehuremu hwakadini uye anoshanda zvakadini mumwiri wedu

Mitombo inoonekwa mweino tengeswa, inooneka iri mundau dzeinogara , dzakasiyana-siyana, imweni inenge iri muzvibhodhoro yakanyorwa, kuti ino ngeye kushandisei.

Mitombo imweni inooneke muntu eiipuwa mudhiripi kuti unenge asikachakoni kurya uyana aone kurya kwake eirwara akaradzikwe muchipatara kuburikidze ngedhiripi rinenge reimupe chekurya.

Mitombo imweni inogadzirwa yakasisira ngekunyaradza marwadzo imweni inoshandiswe pakunyaradza mabesha inooneka irimumhando dzakasiyana siyana dzeinogadzirwa ndiyo.

Imweni yemitombo inoonekwe yeishandiswa, inoshandiswa kudzorera panenge paine marwadzo munyama dzemunhu oneke yeinyaradza marwadzo emunyama emunhu dzimweni dzinonga dzakakuwarire mukati kana kuti munhu eizwe kunge nyama dzakaremba.

Imweni yemitombo inopuva antu kuzvibhedhleya inoneka iri yekurape madziso evantu amweni anenge eiona mhute. Mitombo iyona inoshandiswa kuita yekudonhedzera muntu eidonhedzera mumadziso anenge eirwadza.

Imweni yemitombo yechiyungu inouya iri mumaphirizi, mutombo wakhona wakanyasa kungwaririrwa ,inooneke yeishandiswe kuantu akapamphaukana, yakanyorwa huremu uye muntu unokona kuitora nezvaanenge eizwa muntu wacho.

Imweni yemitombo inooneka iri mitombo inoshandiswa kudzodzera panenge paita maronda kana kuti vamweni vanenge vamera zvisasa inooneka veishandisa mitombo yekudzodzera.

Mitombo imweni inogadzirwa yemapiritsi inodetsera kupombwa kweropa ngemoyo, moyo unodawo kudetserwa pamweni nemushonga wemapiritsi inogadzirwa.

Imweni yemitombo inotengeswa, ngeyinodetseredze anababa kunhengo dzawo, kuti eyikashire kurashe mbewu, anokona kudetseredzwa kukone kuchengetedza mbewu kuswika azorasha panguwa yayinofanirwa kurashwa.

Imweni yemitombo inotorwa ngeantu anengane mikuhlani yakapambaukana inooneka amweni yeizwi mitombo yaanotora ngeyeupenyu hweshe yekuti ukandosiya chirwere chiyani chinoangire kukurya cheikutsa maningi.

Maphirisi anodikanwa kuti agare mundau dzakahlamburuka, dzisingachayi zuva nepanonaya. Anodikanwa kungwarirwa ngemutoo wakanyorwa pazvigaba zvakona.

Imweni yemitombo inooneke yeipuwa vantu vanenge veirwara muzvibhedhleya inooneka iri muzvibhotoro zvidoodori zvekuti zvinenge zveishandiswa kubaira majekiseni antu zvimweni zvirwere zvavanenge vanazvo zvinenge zveida kuti vabairwe majekiseni.

Mitombo imweni inorape muntu aneneg eikosoro inooneke yeitorwe mumashakani yapedza yogadzirwe ngemutoo wechirungu kuti ione kuzomwika.

Mitombo imweni inorape mikhuhlane inoonekwe mundani inooneke kuzvibhehleheya yeipuwa anhu kuti inange munemarwadzo nemikhuhlani inenge iri ngemukati kana yeioneke mundani.

Mapirizi amweni anouya mumaara akasiyana siyana amweni anoonekwe ari emusoro amweni anorape mundani amweni ngeekurapa marenje amweni ngeevantu vanotorwara musoro.

Mitombo imweni inoiswa mindau dzakahlamburuka dzino tonhorera isinga pishwi ngezuva yeioneka kuti iri mumagaba hayichinji zvayakagadzirwa yakaita kuti isapishwa nezuva.

Imweni yemitombo inoshandiswa ngemadhogodheya muzvibhedhlera, inonge yeidetseredza muntu kuburikidza ngekubairwa jekiseni rekuwedzeredza zvinenge zveitamike mungazi yemuntu.

Imweni yemitombo inoshandiswa ngeantu inoonekwe yeiuya iri muzvimapepa yapedza inoiswe mumvura yomwiwa neantu kunyaradze marwadzo anenge eitorwadza iyo mikuhlani kunyaradza marwadzo anenge eizwe muntu apapo.

Mhatso dzakajeka dziri munharaunda yakanaka, yakachena ine mimbiti yakashakurirwa zvakanaka. Panoonekwa kuti panogara vanhu. Makorwa emene.

Zvimweni zvinodetsera pakurapwa kweantu kukone kutanga kubata nxondo dzemuntu, kuziye kuti muntu ane muemo wakanaka here munghlondo dzake asati atange kurapiwa zvimweni zvinenge zvichimurwadza.

MUNHARAUNDA DZEDU ZVAKAKOSHA KUBATANAWO PAMWE NEVANORASHIKA NDXONDO, VANE NDXONDO DZISINGATORI ZVAKANAKA, TICHIBATSIRANAWO NAVO MUKUITA ZVIRONGWA ZVAKASIYANA-SIYANA ZVENHARAUNDA

Zvibhedhleya zvine munoradzikwe antu, munorsdzikwe antu munenge makanyorwa mumweni arume, akadzi, mweana mweane mimba, mweakuru uye mweane zvirwere zvemuhlobo yakasiyana siyana.

Ana adodori anoda pekutambira pakanaka. Anyaita shena eitamba mumavhumwo ndomwanotenderwa kuti atambiremwo eidzidza kutofunda zvimweni kubudikidza ngekuita shenayo inodiwa paana adodori.

Kufunda kweana vadoodori muzvikora kunoda kutangira pazvana zvitootori zveibatwa zvichiri zvidoko pamizera midoodori, inotanga kufunda. Eioneke kuti iri kufunda nemazvo here muzvikora mwakona.

Kurapwa kwaana adodori kunotounganidzana ndhlondo dzaana muzvinafundo, vakaunganidzana veyichiita muwonera pamwe kuti zvoitwa wani kurapa kwezvirwere zvekuwanaadodori kuti kuongorora kubatanidzana kwendhlondo kuti tozvifambisa waani

Ana adoko mukurapwa kwawo anooneke eide njira dzekubata ndidzona dzingadai ngekuwapa pekutambira pekuti aone kuti eirware zvoo asi anode kwakajeka, kwakajeka kwekutambira kwekuti aone kuti ino anogone kutamba eiwaraidze pfungwa dzawo, ana adoodori anofunda ngekutamba.

Kufundiswa kwemizera yeana aripamakore ekusangana neujaha hwavo kana undombi, anofanira kuziiswa muchengetere wevanofanira kuzviita, kamubatire muhambire wavo ngekuti avasisiri ana adodori.

Michini yechiyungu yechimanje-manje inoshandiswe kuongorore murwere unenge akaradzikwa kuti nyama dzake dzirikudini, amweni anenge eishanda madhogodheya eitonyora kuti zvrikuhamba waani pamuntu wakaradzikwa.

Imweni yemitambo inotambwa ngeana adodori inobetsera kuti vakure vane hutano vakagwinya veikone kutakazeke makodo avo. Nekute mitambo yakapambaukana mumantaraunda mwavo.

Mumishando yemuzvibhedlera mune amweni madhokodheya akafundira kushanda nezvirwere zvinobata ana adodori. Madhokodheya iwawo anofanha kushanda eitamba neana nekuvakurudzira mukushanda kwavo.

Ana adoko anofundiswawo kuridza ngoma kuzvidakadza kuti nguwa yanenge eiaraidza amweni anenge eida kuti aonekwe kurapwa anogona kuvaraudzika nevana vadodori.

Kurapwa kweana adodori kunoonekwapo kweidiwa ngemuntu wemusharuka kunge aripo ngekuti ana anoda kunzi angwaririrwe ngemuntu mukuru ngekuone eiwoneke ngemusgaruka wemumba.

Muzvibhledhlera tinoona vantu vanoshanda mishando zvakasiyana siyana amweni madhokodheya vamweni ndiana mbuya ,amweni ndoanoshanda kunoongorwa ngaziyeantu ,amweni ngeanoshanda kunyora antu emene, amweni ngeanoshanda kunotengeswa mitombo ,amweni ngeanobhuira antu zvinodiwa pakurya kweutamo hwemuntu.

Muchina yeichizvino zvino yechingezi, inoshandiswa ndianadhokodheya muzvibhehlera, inode kuti vatoifundira vona anadhokodheya, veidetserwa ndianamukoti. Vamweni ana mbuya vanenge veiadetsera kushandisa michina iyona mukurapa.

Madhokodheya anooneke eyihloya zvirwere zvakasiyana siyana mumuntu eiburikidza nekubatsirwa ndiana mbuya nemichina yemangezi yechizvino zvino inoshandiswa kuhloya chirwere chirimukati memuiri memuntu.

Ngazi inooneka yeichengetedzwawo muzvibhedhleya kuti izobetsere vamweni vanenge vachida kututsirwe ngazi, vanenge vasangana netsaona, kana kuti vamweni vanenge vabara vanenge veida kubetserwa ngengazi.

MITOMBO INOUYA IRI MUMAPAKITI EMAPIRISI INODA KUCHENGETEDZWA KUBATWA NEMAOKO AKACHENA KUBATWA MUMAGABA AKHONA NENYARA DZAKACHENA ZVINOITA KTI TISATAPURIRA ZVIMWENI ZVIRWERE

Kuongororwa kwemadziso ngemichini yechingezi yechimanje-manje, kunodiwa kuonekwa kuti pemene mene pashatira dziso, nekuti riri kuonera kure kana padhuze ere, tichishandisa michina yechingezi.

Mishando yemuzvibhedhlera inoda kuti anhu ashande akazvidzivirira ngema masiki, veizvishambidza kuitira kuti asabatwa nezvirwere zvimweni zvinengazi dzavanenge vaikumana nadzo, mabesha nedzimweni mvura dzemumwiri dzeanhu. Anoda kudzichengetedza mwiri yavo ashandi onawo anoshanda mishando yemuzvhibhedhlera.

Mubatirwe weana adoodori pazvipatara munguwa dzawo dzekuti arapwe, zvinodetsera kuti ana aone kurapika nekuona kuti arikukura zvakanaka ere, zvirwere zvakapambaukana zvinobata ana zveiongororwa kuoneka kuti zvinotangire pari nemizera yachona iri kubatwa ngezvirwere.

Madhokodheya anoona basa rawo remuzvibhehleya reihamba zvakanaka kana painewo zvikwanisiro zvekuti mishina iripo vanoshanda munharaunda yekuti yakachena yevanoshandisa mishina yawo yechingezi vechiona zvirwere zvakapamhaumhukana kuti vaone kurapa anhu anorwara.

Anthu anotengese mitombo inenge yanyorwa ngemadhokodheya, anotoziya kuti mitombo inogara ngendau, imweni inenge iri mumabhodhleya imweni inoiswa pandau zvichiendera ngezvedzinoshanda, nekuti dzinorapei mumwiri memunthu.

Mukhuhlani wemarariya unokonzerwa ngenhunga, kurumwa ngenhunga unokone kudziiririka kana vantu vakafundiswe maererano nemabatire nemachengeterwo emumvura munenge imwona munobarire nhunga.

Muzvibbhedhleya munooneke mishando yakasiyana siyana. Vamweni ndiwo anobviya, vamweni vechihloya, amweni anosona ndokuti kusiyana kwemishando yakona yemuc hibhedhleya

Antu anoshanda ne michini yemuzvi bhedhleya ano oneka eida kuzvi ngwarira kubudikidza ngeku pfeke zvinova ngwarira munyara dzawo kubvara madziso kuvhara ne miromo yavo.

Mishando yekuchibhedhleya inenge yeioneka ngemuntu unenge eirwara. Amweni anoona ngekuti waryei, amweni ngeanoona ngekuti makodo ake akagwinya ere. Amweni ngeanozoona ngekuti unode kupuwe zvakadini kuti aone kupona, mitombo yakhona, nezvaanorya.

Pachibhedhleya panooneka pane mushando yakasiyana-siyana. Imweni ngeye muntu unoshanda kuona ngezvekurya zvinopuva antu anenge eirwara. Kuti aone kuita utano hwakanaka.

Mabasa aantu anoita ngezveutano aNooneka akasiyana siyana zvichienderana ngepaanoshandira vamweni madhokodheya vamweni ngevanoongorore zvirwere vamweni ngevanobatikira antu anenge achabva kusvika pachibhedhleya.

Vantu vano shanda ngezve ma utano hwe vantu vano oneka ari madhokodheya amweni ano tengesa mushonga amweni ano shande kuno hloyiwa antu ane mutemo yaano sungirwa kuteedzera ine maringe ngezve kuita nge mushando wavo.

Imweni yemishando yemadhokodheya iriyekuhloya antu nekuvheneka kuona kuti muntu uyu chaanomborwara kahle kahle chiinyi asatai atange kurapa zvinodikanwa kuhloya muntu.

Imweni yemuchini inoshandiswa muzvibhehleya kuongorore zvirwere nekuzvione mumagirazi anoshandiswa muzvibhehleya ngeaka zvifundira zvona izvozvo.

Imweni yemishando yepazvibhedhleya inooneke antu eione kuongorore mumichini umphuta hunokonzere zvirwere. Umphuta ihwona zvinotode kunge ,antu akafundire kushandisa michina iyona.

Amweni eya antu anoshande pazvibhedhleya ngeanenge eishanda kuoongororwa kwezvirwere zvakatantaukana zvimweni eishandise chiuruziwo rwechimanje manje kuongorore zvirwere zvakatantaukana.

Ndau dzekurapirwa dzinooneka dzakapambhaukana mumantaraunda, mumakanyi munooneka meirapwe zvakasiyana siyana. Zvinoenderana nekuti kurapwa kwaana mai, kurapwa kweana adoko, kurapwa kweakura. Achembera emene anorapwa mundau dzakapambhaukana.

Mitombo inosise kungwarirwa pakanaka, yekuti aionani ngemvura, aionani nepanodziya, aionani nepanonaya ngekuti mitombo inoyi inoda kuchengetedzwa kuti ione kupuwa andu yakagwinya ngemishonga yayakabva nayo kwayaiongororwa ndiana mazvikokota akafundire zvidzidzo zvokurapwa ngemitombo.

Madhokodheya akange arapa muntu ngedenda rake ranenge aona, anozobhuya kuzi enda undotsvake mutombo wakadai unoonekwa kunotengeswa mitombo. Kunotengeswa mitombo unono kune kumweni kwekuti kunotengeswe mutombo yaunyorwa ndidhokodheya neimweni yaunongoonawo apapo weida kurapwa.

Nguwa yatakasangana nedenda rebesha mupengo taiona kuti vanhu vaizwi musakumana ingai mwechiema umweni apa umweni apa kupanana mukana wekuti anhu asatambidzana besha mupengo. Nguwa yona iyoyo mwainga mune mwainga mwakatarwa kuziya kuti uchaema apa, uchaema apa ,uyu uchaema apa.

Ndau dzinotengeswe mitombo, dzinooneka dziri mudhuze nemuzvibhedhlera, kana dzakaemera mumakanyi kuti unenge abatwa ngedenda unonyorerwa kuna dhokodheya. Apedza ouya otenga mitombo inoenderana nedenda rinenge rakamubata.

Ndau dzekurapira dzinodetserwa ngemadhokodheya muzvibhedhlera dzekuti vantu vanopiwa mitombo inosanganisira kurapwa kwevana vadodori, kurapwa kwanamai, kurapwa kwemazino, vanoona nezvemakanda nekurapwa kwekuradzikwa kwemene.

Mitombo ino shandiswa pakurapa antu inooneka ngemu chengeterwe wayo muzvibhedhleya kana meino tengeswa. Ino chengetwa makavharika, mwakagwinya mwekuti hairohwi ngezuva.

Imweni yemitombo yeana inooneka yeiiswa neuchi nezvinotapira kuti ana asaneseka ngekuimedza , inooneka yakatonyorwa kuti iyo ngeyeana aripashi pemakore mashanu nekuti anoimwa yakaita muwandirei.

Mitombo inooneka mweinotengeswa yakaema ngendau dzakasiyana siyana, dzinooneka kuti dzimweni ndedzekudzorera, dzimweni dzirimumapirizi, dzimweni mumabhotoro dzeiemera ngendau yadzo nekushanda kwadzo mwedzino tengeserwa. Dzinooneka dzirimu........

Mitombo mweinotengeserwa inooneke ichigara ngendau. Imweni iri muzvimabhodhleya, imweni inochengetedzwa mweinochengeterwa mwakona munooneka muri ndau dzakasiyana zvichienderana ngekuti inoshandei.

Imweni yemitombo inotengeswa munotengeswa mitombo inoonekwa irikudetsera kugwinyisa makodo emuntu. Inooneka mitombo inei yeigadzirisa munenge meirwadza, mweibanda mumakodo evantu.

Munotengeswe mitombo munooneke mitombo yakasiyanasiyana yeigara ngendau imweni mitombo inenge iriyekusuka imweni ngeyekumwa imweni inooneka iri yekuto pfekedzera kuti antu aone kusabatwa ngezvirwere.

Mitombo inodikana kungwarirwe mundau dzakaoma, dzakachena dzisingachayi zuwa nepasingaendi mvura ngekuti mitombo aidanani nezuwa kana mvura iri mweinongwarirwa.

Mitombo yechingezi inenge yakanyorerwa vanthu inooneka iri mumabhodhleya kana kuti imweni ari mapilizi inooneka meinotengeswa yeikone kungwarirwa mundau dzakanaka

Kutungamidza mberi fundo yemaringe neutano hweantu yakagwinya yekuhamba antu eifundisa ngezveutano.

Ntharaunda dzinosise kuita mubatire pamwe, kuonesana pamusoro peutano hwawo kuti antu achadryeyi, arikudryei zvinowaka mwiiri dzawo, nekuchengetedza utano hwawo.

Zvirwere zvakapambaukana zvemumakanyi zvemumantaraunda tinoone kuti zvizhinji zvakona zvinokona kudziirirwa kana kuderedzwa ngeushamba nyara. Nyara dzemene dzinofanira kuti dzishambwe antu aone kubata zviro zvekurya kana zvaanoshandira nyara dzawo dzakachena.

Fundo yekufundisa anhu ngemadenda atekeshera mumakanyi inodikanwa kuhamba weibhuira vanhu weireketera nekuvafundisa ngemadenda ari munharaunda.

Kudzivirirwa kwezvirwere muana adodori zvakakosha mumiganga , yetinogara uye zvinobatanidzwa anhu anobve kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti zvirwere zvisapararira eione apapo ana mbuya, adzidzisi anobatana kukumana pachimwana.

Kutorwa kwehuremu nechiemo chemuntu kunodetsera madhokodheya nevakafundira ngezvemutombo inopuwa muntu kuziya kuti iyi mitombo inoringana ere kumuntu. Vechibvira pachiemo chake, nehuremu hwake, nemakore ake nekuti unoenderana ere nemushonga unoenda koorwisana nedenda riri mwaari.

Fundo dziri maringe nezveutano hwevanhu dzinodikanwa kuti dziparidzirwe mumiganga yese inogara vantu . Zvinodikana izvozvo kuti antu ahambe eiparidzira maringe ngezvirwere zviri kuparadza antu mumaganga .

Vanoona ngezveutano, vanosisirwe kuhamba muntharaunda dzakapamphaukana mumakanyi, muzvikora veifundise vanthu ngezve utano nekuenderana ngematenda nekuvadzidzisa kuti vanthu vanozvidzivirira ngenjira ipi?

Ashandi anoshanda nezvehutano anosisira kuhamba mumakanyi mundaraunda eihamba kune akura kuvaendesera zvirongwa zvekubairwa zvirongwa zvekuongororwa ropa.

Antu anosisa kuti afundiswe maringe ngekuu-ngeutano hwavo. Izvi zvinosisire kuti zviitwe ngeantu akadzidzire kufundisa ngezveutano, anoziya ngezvazvo maningi anofanira kuti afundise amweni panhau dzeutano.

Kufundiswa kwezveutano hweantu kunodivikanwa nguva dzese kuty vanhu vagare iziya zvirwere zviri kuoneka mundaraunda nekuti zvinodzivirirwa sei antu ehutano anenge ehamba erunzira anhu enda ehutano avo

Kuunganidze antu mumanharaunda nemumigaga munogara antu eibhuyirwa ngezveutano zvinodetsera izvozvo mukuderedza kutapurirwana kwezvirwere nekukone kuziya kuti zvirwere zvinoitwa mudziirirenyi wemuhlobonyi.

Zviro zvine chekuita neutano hweantu. Zvinodikanwa kuti antu akokorodzane eiunganidzwa eifundiswa maringe ngeutano hwavo pajekerere.

Antu anogona kufundiswa maererano nezveutano kuburikidza ngezvidxoko zvimweni zvinenge zveihamba zvakanyorwa mazina ezvinode kufundiswa anhu maringe ngezveutano hwavo.

KUNGWARIRE MWANA KWAKANAKA, KUYAMWISWA NDIMAI AKE NEKUPUWA PANODZIYA. MUKAKA WAMAI NDOUNOFANA KUTANGA KUPUWE MWANA PAANOBARWA NEKUISWE PACHIPFUWA PAMAI AKE.

Fundo yepabonde yekusangana kwemajaha nendombi inode kufundiswa ana achiri pamizera midoko kuti vakure veiziya zvazvakanakira nezvazvakashatira

Ndombi dzemazuva anawa nevasikana vatikure kure dzoda kudzidziswa ngezvekusangana kwepabonde kwakachengetedzeka kwakanaka nokuti ndoanu achona amangwani.

Dhokodheya unohloya murwere wake kunenge kwakaambira chirwere chakona kuti chakabva nepari nekuda kuziya kuti muntu wakona wakaita mukurireyi, unemakore manganai, nekuti unobve kuri.

Mukuwaniswa mukana weana wadodori mune zvedzidzo nezvehutano munobetsera nharaunda dzeshe kubudiriro yenharaunda kubudikidza nekudzidza muzvikora ngeana .

Kuwaniswa kweruzivo kuvantu kunodikanwa maererano nezvepabonde, kurerwa zvakanaka kwevana, kugona kuzvichengetedza kwana mai.

Antu anohambidzana anodikanwa kuti aziye nezvemaererano nekufunda ngezvezvirwere zvepabonde. Nekuti antu anokona kuzvichengetedza sei pakukona kubata zvirwere zvepabonde.

Imweni yemikuhlani yepabonde inoonekwe ngekuongororwa kwengazi neantu kuzvibhedhleya, antu anoende kuzvibhedhleya obaiwa oongorirwe ngazi yawo.

Anamayi akazvitakura, anemimba, anosiso kuti arye kurya kunewutano, kuno ake mwiri yawo, nemwana anenge arimundani, kunowoneka mumandarawunda mawo.

Vantu vanoda kufundiswa majaha nendombi, vanamai, nanababa. Kuti aone kuve nebonde rakashongedzwa kudzivirira zvirwe zvepabonde zvinogona kubata antu anenge akukone kuite bonde.

Mirenje imweni inorwadza makodo, inenge yeide kurapwa muzvibhehlera ngekuti imweni yakona inenge yakakuvarira mumakodo emuntu.

Njira dzimweni dzekurapa dzoshandiswe muzvibhedhleya dzoshandise makombiyuta kuitira basa rireruke, nemishando yakhona inoshandika zvakanaka, ngekushanda kwemakombiyuta muzvibhehleya. .

Mvura ndiyo yakawanda mumwiri mwemunhu weshe hake unopona, unorarama. Mvura ndiyo yakakosha pakurarama kwemunhu, saka munhu weshe unokurudzirwa kusungirwa kubaamwe mvura yakawanda mangwanani masikati nemadeekoni.

Kuti mundu agare akagwinya kunode mundu unorumba eikone kupishe mafuta kuti munduwo agare eidetsera mwiri wake kuti usagare nechikafu.

Zvimweni zvezvinodetsera kuhamba kwengazi mumwiri wemuntu kukona kuita maexesaizi muntu eithakazesa nyama nemakodo kuti zvione kugwinya nekuti ngazi ikone kuhamba zvakanaka mumwiri wemuntu.

Dzimweni ndau dzinoshandire anhu anenge eidetsera antu akaoma mitezo, kuathakazesa nyama dzavo eione kuti anohambe zvakanaka ere.

Mvura ndiyo inooneka yakawanda maningi mumwiri wemuntu . Hino zvakadaroko zvinooneka ngemadhokodheya kuti muntu unosise kumwa mvura, zuwa rega-rega kuti adzorere mvura inenge yeirashika mumwiri make.

Movha inotwara varwere inosisa kunge iripo panenge peitwa zvekurumba zvekutambwa kwebhora kuitira kuti pane akuwara anotorumbiswa nemovha Yona kuchibhehleya .

Kushandiswa kwemichini ngemadhokodheya kuvhenekwa pemene-mene panokonzere dambudziko. Kunodetsera kuti, madhokodheya anoziya eishandisa michini yemakhombiyuta, kuona kuti dambudziko riri rinooneka pari uye rakatangira pari? Vazoona kutanga kurapa kwemene.

Kupombwa kweropa kuhamba mumwiri mwemunhu muntu unofanire kunge aine makore akatarisirwa unoramba eitariswa nguwa ngenguwa kuti mwoyo wake uchiri kupombe ropa zvakanaka ere ngenguwa inotarisirwa kuti zvichirikuringana ere izvozvo zvinosise kuti pamakore amweni munhu wakuningiswe zuwa ngezuwa moyo wake uchiri kupomba zvakanaka ere.

Zvimweni zvezvinoshandiswa nemadhokodheya muzvibhedhlera zvinooneka nezvekuhloya kuhamba zvakanaka kwengazi mumwiri wemuntu kuti ngazi iri kuhamba ngenjira iri.

Zvimweni zvoitwa ngemichina yechizvino zvino kana kuti ma kombiyuta anogona kubetsera muntu atorikanyi kwake kuti akone kuwaniswa fundo irimaringe nezveutano kana kuona utano hwake kuti hwakadini akatogara pamuzi pake.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneka pandau yepachuru zvinorarama apapo zvinoshandiswe kurapa matenda akasiyana siyana anenge ari mumuntu, zvinogona kutorwa zvotwiwa, zvinogona kutorwa zvonyikwe mumvura zvopuwa muntu une denda eitopona.

Kushandiswa kwemitombo yechindau inobve kumbiti inooneke muzvimakwenzi zvinoonekwa kumashango ari mumuganga yedu zvinoita kuti zvichipire anenge abatwa nedenda kuti unokone kuone mitombo iyona ngenguwa ngemare shomani.

MASHAKANI EZVIMWENI ZVIMAGWENZI ZVINOONEKA MUMUGANGA MATINOGARA ZVINOSHANDISWA KURAPA NGEN'ANGA KUBETSERE MUZVIRWERE ZVAKATANDAUKA.

Mitombo yechindau tinoiona yeibve mwakasiyana-siyana muri mumakwenzi, mumashakani, maruwa ezvimbiti nezvimadzunzutu zviri mumakanyi.

Zvimakwenzi zvimweni zvinowanikwa mumakanyi zvinogona kushandiswa kuita mutombo yakasiyana siyana, inorapa zvakasiyana,-siyana muntaraunda zvirwere zvakasiyana -siyana.

N'ANGA DZIMWENI MUKUSANGANISIRWA KWEMITI DZAWO DZINOONEKWA MUMASHANGO EMUMUGANGA MWEDU DZINODA KUTI TICHENGETEDZE MASHANGO IWONA KUTI NHAKA YAUSIYE NAUSIYE AMWENI AZOONAWO KUSHANDISA ANOTEERA

Zvimweni zvezvimaruwa zvinomere murukumbati rwemhatso zvinooneke zveishandiswe kuite mitombo yechindau inorapa mikhuhlane yakasiyana siyana inobata antu angaa akuru kana adoko.

Zvimaruva zvimweni zvinosimwe mumaganga mumandaraunda kudzivirira imweni dzimweni mhuka kuti dzisahambira ndauyo dzakadai ndiana nyoka kuti dzinozoruma andu enharaunda saka zvimweni zvimaruva zvinosimwa kuti nyoka dzigarire kure.

Mitombo imweni yechindau inogadzirwa ngemashakani nezvimakwenzi zvinowonekwa mumakanyi. Zvimakwenzi zvona zvinotorwa zviyikuiywa, zvimweni zviyipiswa kuti zvigadzire mitombo.

imweni yemitombo inooneke mumashango inooneke muzvikwasha yeishandiswe mashakani apo imweni inoshandiswa midzi dzakona nezvimakwedzi zvinooneka muniganga.

Zvimweni zvemashango anooneka mumagwenga, mumaganga zvakaita ungatei chowa zvinoshandiswe pakurapa pamishongabyechindau zvinodikanwe zvimweni kuomeswa, zvimweni zveikuiwa zvimweni zveitwiwe muduri zvisati zvapuwa antu.

Mitombo yechindau ine mungwaririrwe vayo nemutengeserwe veinoitwa ngeanoiziva. Anoziye kupahlangure kuti inoshandiswe ngemukaindiyi uye muhloboi unoshandenyi.

Mitombo yechindau inode kuziya pekuchengetera, imweni inoiswa muzviphepha, imweni inoiswa muma bhothoro, imweni inoiswa mumagaba, zvichienderana nekuti ndgevemvura ere, ngewe kukuya ere.

Mitombo imweni inenge irimo muzvigaba zvakapamhaukana inochengetedzwa ngezvigaba izvona. Ayidi ukapiwa mitombo iyona wobvise muchigaba ngekuti zvigaba zvona izvozvo ndizvo zvinotochengetedza maphirizi anenge arimwo mukati mwakhonamwo.

Kumweka kwemiromo yeantu inode kudzodzwe mafuta kuti imweni isamweka munguwa yechando . Amweni anenge eirwadziwa inozodzwe mafuta.

Gawakawa rinoshandiswa ngeantu akawanda mukurapa kuitei mutombo wemundani kana amweni anogadzire makanda awo madzimai rinoshandiswe kugadzire mafuta ekuzora gawakawa.

Imweni yemitombo yeChindau, yakaongororwa kuti itengeswe zviri pamutemo, ngekuti inotoiswa mumabhodhleya mwakanaka. Yeitengesawa nechipimo chakanyorwa ndianamazvikokota anoziya ngezvemitombo iyona.

Makwenzi amweni anooneke mumiganga yedu yakapambaukana yakasiyana-siyana anoda kuti angwarire ngekuti mitombo imweni inoshandiswe pakurapa kwechianhu, kwechindau, kurape masoro, kurapa mundani, kurapa marenje.

Mukugara mumiganga nekurapwa kwevanhu, zvinokombisa kuti mitombo mizhinji yakawanda yakapamhaukana yacho, inobva mumakwenzi, mumaruwa nemumashakani.

Mitombo yechindau chedu tinoona kuti kune kwainoongororwawo ndiana mazvikokota vakafundira nezvemitombo yedu yechindau vechiona kuti iyi yakasisira here ipuwe kune andu kana kuti inokona kuuraya antu.

Imweni yemitombo kugadzirwe kwayo inooneke kuti inotorwa mundau yeruwandhle mumagungwa yeishandiswe kuti igadzire mitombo yakapamhaukana inoshandiswe mukurapa zvakasiyana siyana, zvimweni masoro, mindani.

Mitombo imweni inogadzirwa inogadzirwa ndiana gawakawa neuchi. Inogadzirwe ngeanhu akasisire kushandisa zvona zvemitombo iyi inogadzirwa.

Mitombo yechintau inooneka yeitorwe muntau dzakapambaukana, mumiganga, mumweni mumashango. Mumweni inotobve mumvura, imweni inode kutwiwa, imweni inongokuyiwa, imweni ndeye kundoise mumvura, muntu otomwa otopona pamikhuhlani yakasiyana siyana.

Imweni yemitombo yechindau inooneke yakangwarirwa zvakanaka, inoshandiswa mukuise mune zvekurya, muntu wooda kurya payani ootora oisa mune zvekurya orya nemutombo kuitira kuti miviri dzavo dzigwinye.

Mitombo yechindau yakadai ndiana nzanya, tsanganidzi inorapa anhu zvakasiyana -siyana. Imweni inoda kutwiwa, imweni yeikuiwa yapedza yosanganisirwa yopuwa munhu zveienderana ngechirwere chanozwa chakhona.

Mitombo imweni yechi ndau inode ku ngwaririrwa munenge makanaka meino konyerwa kuti isange yeipera mushandire wayo weinenge wechiita ngekuti imweni inoenda nge mbepo asi ika konyerwa inokone ku ngwaririke zvakanaka.

Imweni ye mitombo yechi ndau ino shandiswa ngeku kwatisa mitombo yakona yo mwiwa yei gadzirise zvimweni zve mindani ne amweni ma tambudziko aka tandaukana ari mumu ganga.

Mitombo yakawanda yakhona inoshandiswa mukurapiwa kweantu inooneke yeibviswe muzviro zvinooneke mumiganga zvakadai ndiana gavakava, uchi nezvimweni zvakandowanda wanda.

Mashakani ezvimbiti zvimweni zviri mumakanyi anoshandiswa kugadzire mishonga inorapa, inorapa vanhu zvirwere zvakasiyana siyana.

Mitombo yechindau inhaka yemusiidzanwa, yausiye nausiye. Inoronze kuti imweni mitombo inobve mumashango, mumakwenzi makasiirwana ndianatateguru edu aitaura kuti imweni ngeyekurape mundani, imweni misoro zveindoende zvakadaro

Maruwa amweni anoonekwa mushango nemuma mbatso haasi ekujekesa nharaunda anoshandiswa mukurapa matenda akasiyana siyana emumiganga emumakanyi maruva onaiwawo akakosha pakurapwa kwevandu.

Marakwani, mashakani, makanda ivhu, zvinoshandiswa zveshe izvozvo mukurapa kwedu kweChindau. Kurapwa kweantu kuchishandiswa zvimbiti, zvimagokowa, zvimadzonzo zvinoshandiswa mukurapwa kweChindau.

Gavakava rino shandiswa pakurapa zvirwere zvakasiyana siyana muzvibhedhlera rino shandiswa rino. shandiswa zve kurapa ndokwe rino shanda kurapa mishonga yakasiyana siyana ganda zvemundani.

Mitombo imweni inogadzirwa ngemashakani ezvimakwenzi zvemumiganga nemumakanyi. Nemaruwa akhona anoshandiswazve mukugadzirwa kwemitombo yakasiyana -siyana, inorapa anhu muzvibhedhleya.

Kureketa ngembiti yemushango, mbiti iyona inoshandiswe kutswanywa tswanywa kugegedzerwa amweni kufumbata amweni eipfekedzerwa. Mimbiti inoshanda semitombo yekurapa ana, anhu akuru. Mitombo iyona inoshanda.

Makwenzi amweni nemashakani emarakwani nezvikwenzi anoshandiswa kukuya mitombo. Amweni anopishwa vokuye mitombo inode kushandiswe mukurapwa kweantu. Amweni anoryiwa akadaro. Amweni anoiswe mumvura.

Zvimweni zvezvinoshandiswa mukubikwa kwemitombo yechindau zvinoonekwa mumanharaunda nevakazvifundira kuti vaone kushandisa mitombo iyani kubva mumakwenzi mumashizha vechigadzira mitombo inotopuwa ichiraramisa andu.

Imweni mitombo yechindau inobikirwa mune zvekurya kana kuiswa mubota rinoryiwe ngemuntu anenge asiri kunzwa zvakanaka kana akabatwa negedenda rinoda kudzivirirwa nekurya kwakanaka.

Gavakava rinoshandiswe mwakawanda mumiganga, mumakanyi, kurape zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisire mundani, zvisasa, amweni anorishandisa kutoise guchu.

Ukahambe kumakanyi muntaraunda dzeshe dzeshe ukahamba unoone makwenzi anoshandiswa ngentaraundayo mumakanyi kurape antu zvinode kuhamba eanozviziya kuti wona uyu mutombo ngewe mundani, ngwenzi iri rinoshaniswa kurape mundani, iri roshandiswe kurapa musoro.

MISHONGA INEMICHENGETERWO YAKASIYANA SIYANA TECHIONA IMWENI INOISWE MUZVIBOTORO IMWENI INODA KUCHWANYWA CHWANYWA NDEYEKUMWA IMWENI NDEYEKUITA YEKUDZODZERA.

Zvimadzunzuti, zvimakwenzi, zvimunzwa, zvimashakani zvinoshandiswe mitombo yedu yechibhoyi yechiantu chedu yeisanganisirwa nemavhu ngemvura, kutoshandiswe semitombo yekurape antu pachiNdau.

Zvimaruwa zvemimbiti inoonekwa mumashango inoshandiswa mwakasiyana siyana ngevanorapa. Amweni anoshandisa maruwa , vamweni vanoshandisa mashakani nenzinde kurapa ndiyona anhu.

Zvimweni zvemitombo inoshandiswa inobikidzirirwe munechekurya chevantu chevanoda kuti varye mitombo iyana yeishandiswe kudzivirira matenda angandodaro eida kubata vantu.

Mitombo yechindau inotodakuzikwanwa nganenge echiziya anosise kubhuira amweni ngenyaya yemushandisirwe wawo mutombo iwona nemuchengeterwe wakona kuti mutombou unoshandiswa sei nekuti uno chengetedzwa sei.

Guku rinooneke reyimera muhlaba, rinodetsera maningi pazvirwere zvakapambaukana, zvinosanganikwa ndizvo ngeantu echikuru, amweni zvekupombwa kwengazi nekuhamba kwayo mumwiri, guku rinoshanda maningi maruwa akona nemashakani akona.

Zvimweni zvezvimashango zvinooneka muntaraunda nemumabani zvinooneka zveishandiswe kugadzire mutombo yechindau. Mitombo yechindau imweni inokwatiswa yopuva vantu kuti amwe.

Imweni yemitombo yechiNdau inogadzirwa ngemichero yemumbiti yakapambaukana imweni yakona inotswanywa tswanywa imweni yakona inooneka yeikayiwa mumumbiti yechishandiswa kuzokuyiwa kuti ishande Kune zvirwere zvakapambaukana.

Imweni yemitombo yechindau inooneka zviri zvimakwenzi kana zvimashango zvinotomera murukumbati rwembatso yekuti imweni antu anokwatisa otofukira otopona muntu unenge ane mukhuhlani.

Mitombo yechindau inooneka iri mumiganda yakasiyana -siyana inotorwa pamweni muzvimakwenzi, wotorwa makwande akhona kana kuti mashakani ndiwo oshandiswa kupishira kuti munhu apone.

Gavakava rinooneka mumiganga yakapambaukana reishandiswe kugadzire mitombo yechindau. Imweni inorape zvisasa nemikuhlani yemundani yakasiyana-siyana.

Zvemweni zvezvimashango zvinomera mumandharawunda, zvinoshandiswe kugadzire mitombo yechindawu. Panotorwe mashakami akhona kana kuti zvimaruwa zvinenge zveyinerapa zvotoshandiswa kuite mutombo.

Mitombo imweni yechindau, inooneke kundau dzinorambe dzeinaya maningi ,ndokweinooneka iri mumunda, mundau dzakaite unga matoro munoramba muine mvura. Umomo munooneke imweni, yemi yemiti, inoshanda kuite mitombo yechindau.

Zvimuchero zvemimbiti imweni zvinooneka mumantaraunda akasiyana siyana zvinoshandiswa semitombo yechindau yekurapa zvirwere zvinosnganisira madziso, mundani, musoro, marenje zvese zvinorapwa nemitombo yechindau.

Mitombo yechindau inotoshandiswa kurapa mikuhlani yakasiyana-siyana, inooneka yeioneke mumiganga yakati poteredza. Echione kuti pamweni panokaive mashizha. Pamweni panotodive maruva akona, pamweni chimbiti chimbidzi chachona chinototorwe chakadaro choomeswa zvopuve muntu unenge eirwara.

Zvimweni zvemadzunzu zviri munharaunda zvinooneke zveishandiswa kuitwe mitombo yechindau. Mitombo yakhona inotorwa mumashakani, imweni yeitorwa mumaruwa akhona.

Mitombo yechindau inosisirwe kuti ibatwe ngemuntu unoiziya ngekuti zvinoda kuzikanwa kuti umweni ngewekurapa soro, umweni ngewemundani, umweni ngewekuuchika zvichiende zvakadaro.

Zvimweni zvezvimaruwa zvakadai ngechimugokowa kana gavakava anooneke einasirise nharaunda kuti dzijeke inokonezve kushandiswa kuite mitombo yechindau inotorapa mikhuhlani yakasiyanasiyana.